een Hal saxan oo cadaan eh waxaana saaran sanad oo u badan barbaroonida cagaaran iyo onniyow oo weyf eh iyo waxaa ku jiro beed oo weyf eh iyo waxa ku jiro ukunka dhexdeeda kan oo siisaan iyo ukunka jaalaha